Enju y'emiryango ebiri eriho abakazi bashatu omukazi omwe aine abaana babiri kandi omwe aha baana babiri ajwaire busha ow'akabiri omukazi ajwaire jaketi ningashi esweeta erikutukura ayekomire nana ekitengye omukazi owakashatu ajwaire tishaati erikwera na sikaati erikwiragura kandi arimu naayeyerera.